ha beettiza keeththay arba minci katama cheechcha kifile kataman diza arba minci katama aysso aaway izan uttiza keeththa gidizayssi erettees ha keeththayka daro go7a immishe lizayssi erettees

kehipe qodani cora asate issi matan shiiki uttidi gammu boncho maya woykko dungusa geetettez may7o maydi ubbutikka issife shiiqidi cugani to betishe woykko hasaettishe dizayssi beettees

paydon ichacho gidiza asati ba qoodheni dumma dumma miisha taathidi karetha may7a naydi ubbetikka eqqidi dizayssi beettees

Ha bettiza keeththay dugge ha yku deebube itiophiya kirilen gaammo zoone arbaminje katamanne arbaminje aysso aaway uttiza keeththa geetettes

paydoni keehippe daro asati ubbetikka issi gita keeththa giddon woykko lo7iza keeththa giddon ubba asatikka ufayettishe woykko ubbetikka guppishe dizayssi beettees

Daro asati macatinne attumati issife shiiqidi ba kushani dumma dumma amiishata oyqkidi hamishata leemisooss dunguza geetettiza miishata ee dumma dumma maatata ba kushen oyqqidi asati ufattishe dizayssi beette.

odani keehippe daro asati ubbaykka issife shiiqidi kaasa be ishe gaamo cencha may7o woykko gaammo ceechcha kuwaase kelebe may7o may7di asay dizayssi be

Daro nayti issi demba gadeni uttidi hanaytikka dunguza geetettiza may7o may7di qasse dunguza bollara maahe galba woykko maahe ite geetettiza al7o miishe woykko boncho may7o maydi dizayssi beettees.

Keehippe daro asati woykko qoodan daro asati issi dubbusha geetettizason shiiqidi dubbushanne yo'o hasayettishe woykko cugann cugan haasaya woykko yo'ahaasayettishe woykko birshishe de'etes

keehippe qoodani daro asati issife shiikiti yohoa hasayettishe woykko zoretishe dizayssi beettees ha asatikka dumma dumma qofa bolla hasayettishe woykko tobetishe de'etes

Heedzdzu attuma naati heedzdzatikka ba kushani boncho may7o woykko gaammo dunguza geetettiza may7o may7idi xambaro ba kushani oykkidi heedzdzatikka gondale geetettiza kase wode buqura miisha oykkidi dizayssi beettees.

Nam'u nayti gammo woga may7o woykko dunguza geetettiza may7o may7di issi adde hara may7o may7idayssa booththa addera ubbaykka guppishe dizayssi beettees

Kuwase ka'iza nayta besiza misiley dees ha misile bbe'shin bollara eriso woyko qonc'isiza xuufey immetida dees ha xuufeta gamo ethiopia yechencha gir kuwase like giza duma duma medhon xaafetida xuufey dees.

Gaammo cimathi ubbethikka ba kushiyaani maathaa oykkidi bonchcho woykko tsibabeppe ooseththiza dungguza geetheththiza mayo ubbethikka mayidi yoo masqqala gishee ubbethikka de7oosona.

Podani keehippe daro asati gammo dunguzafe woykko gammo xibabefe oosettida may7oa mayde para tokidi gammo cincha geetettiza kuwase kasancha cugati gita kaame bolla ottidi yishe de7oosona.

Qoodani heedzdzu tamofe dariza attumati ubbetikka kuwaase kaayi simmidi kuwase kayidi simmidappe gudan ubbetikka issife shiiqidi katha mishe dizayssi beettees

Dumma dumma asati atummatinne macati issippe shshiqidi dizayissa qoncciside besses qase daro asati gammo cencha too kuwasse kasanchchata mayo mayidi dizayissi bettes

Qoodan keehippe daro asati ubbaykka issippe shiiqidi issi matan yohuwa haasa'ettishe woykko tobbetishene zorettishe dizayssi beettes. Ha asatikka ubbay yohuwa birshanas hasa'itishe doosona.

qodan kehipe daro asati duguza mayo mayidi issi bolla shiiqidi dubusha woyko dulatan tobetishe dizaysa betese ubbakka ba huphe bolla botha qofe wothidi dizaysa betese

Qoodani keehipe daro asati issippe shiiqidi haasa'etishe woyko tobbetishe dizaysinne Arba mince katama ayso aawa daanna Masfiney be kushani dinxe woyko qaala dhoqqu oothidi aathiza miishe oykidi asa haasa'isishe dizaysi beetees.

heedzdzu asati eqqidi ha heedzdzatoppe nam7u asati dunguza geetettiza gaammos boncho may7o maydi dizayssinne nam7u addeti ba kusheni xambaro geetettiza boncho meisha oykqidi dizayssi beettees

Qodani woykko faydoni tammufe dariza asati issife shiiqidi ha asatu giddofe gaammo ayso aawati ubbeti ba kushen xambaro giza miisha oykkidi dunguza huphey bolla wooththidi booththa may7o woykko booththa afala maydi dizayssi beettees

Heedzdzu asati issi xarapeza matani uttidi issinizan sinthan kumetha haaththay uttidi deees ha asatikka issife yo7a hasayetishe woykko tobetishe de7oosona.

Issi macashiya ba kushiyani dinxe woykon qala dhoqu othidi mishe oykada dunguza getetiza maya mayada issi oyde bolla uttada de'awus

Qoodan keehipe daro asati issi keetha gidon uthidi woyko issi sohon ubatika haasa'etishe zoretishe issoy isara issi qofa bola tobetishe dizaysi beetes.

Duma duma amano aawatinne ha asati ubbatika issi bolla shiqidi issi Soho issi kethan eqi zoretishe woykon hasayetishe de'etes. Ha asati duma duma qopa bolla hasayetishe de'etes.

keehippe daro asati issi sohon shiiqidi ubbetikka zoretishe oykko haasayetishe nne tobetishe dizayssi beettees asatikka tumma dumma qofa bolla zoretishe de'osona.

Issi dunguza geetettiza mayo kummetha mayidaddey uuththappe wolqaama uuththan hamettishe dizayssinne uuthay keshan keshettidi giddon dizaysi beettees.

Issi wollqamma abba maatan dumma dumma wogoloti dizayssinne ha woggolotu matan aasa woykko molle oyqqiza maarabey dadetishe dizayssi bettes.

Keehippe qoodan cora asati gaammo woga miishshe woykko guchche geetettizayssa ba huphphen woththidi keehippe daro asatikka ba kushen xambbaro geetettiza miishshi oykkidi dizayssi beettes.

qodani daro macati ubbatikka kase wode may7o maydi ubbatikka kushe baqishenne issi macashiya karafi geetettiza miishe baqqishe de7awos

Issi macassiya aaho gade gidoni zin'ada ba kushe ba baqana woykko ba duuna bolla wothada gede haraso be7ashe de'awus.

Issi sohoni heedzdzu macatinne asosi attumay ubbatikka uttidi ayfe tukke uyishe dizayssi beettees haasatuppeka assi attumay booththa may'o maydi dizayssi beettees

ha bettizayssi gaammo woga woykko gammo dubbusha woga geetettiza tossa shuchchati dizayssenne hasho tossa shuchchatan asay dubbushan cima asay ke7i kei uttiza bessa geetettes

nam7u machatinne nam7u attumati oyddaykka issife gididi dursa durishe dizayssi betties ha misile bolla diza asati si dursa qommoykka gurage dursa geetettes

issi giya masatiza aahho woykko dalga bessani daro asay kei dizayssinne ha asati ubbaykka afila ma7e diizayssi beette issi macasiya ha asatus katha woykko miza katheya saanen oykqada gaththashe de'awus

Issi sohonne kase wode miishatoppe dumma dumma misileti dizayssi beettees ha misiletoppe issinezi maysi macasiya gulbatada ba huphani sharbe giza may7o may7ada le7aos

habettizayssi gamotho qaalani woysha geetettiza dooza qommo gididi dumma dumma miishatasi go7a immees leemisossi keeththa keexxanas kesha keshana shinne dumma dumma miishata ooththanas go7a immees

Kehippe qoodani daro macati ha macatikka gabahile woykko dumma dumma woga may7o maydi dizayssi ha macatikka miicishe dizayssi beettees.

issi gashe naay keeththa pengene woykko geliza sohon uttini deees ha keeththaska pengeze woykko wulazi gordettennani doya dizayssi beettees

Issi bessane hoykko issi gadeni gitta hoykko wolqama abbay dizayssanne ha abba giddon issi zumay dizayssi beettes hazuma bollaka dumma dumma mithati de'osana.

Nam'u macatinne issi attumey issi pe ekkidi de'oosona haasatuppe heeththatikka ubbay booththa afila ma'idi de'oosona nam'u macati ba hubhe qachenan woykko doya yekkidi dizayssi beettees

Issi keehippe loqasoora gitta zumma bollara haathey bothathe guggish diza misiley beettees hayssika asa siyissibessappe beyanas ayfes keehippe loo7iza bessa

qoodani woykko paydoni keehippe daro asay gammo xibabeppe oosettiza boncho may7o woykko gammo dunguza geetettiza may7o ubba asaykka ma7idi oge hametishe de7oosona

issi dhoqa zuma masatiza bessanne issi maxasiya gaammo dunguza geetettiza woykko xifape oosettida may7o may7ada ba huphe bolla ooththa goofe woththada zuma bolla uttada de7awus

Qoodani woyko paydoni keehipe daro asati, issipe eqqidi gistte malata woyko giste doorite giza malata be kusheni oykidi baggati bandira ba kushen oykidi dizaysi beetees.

Issi adey eqidine be matan tophiya bandiri getetizaysa kaqidi qaman qaman adiza qodimagata woykon issi qaman qaman adhiza kitata athishe dizaysi betes

hayssi beettizayssi issi gamatho qaalani inni geetettiza fidale zo7o medho woykko zo7o medho diza qaalamen xaafettidi dizayssi beettees

Kehipi daro asati ubbaykka kuwase medan woykko kuwaase ka7iza bessani kuwaase kaa7i simmidi ubbetikka ufayettishe doossona haasatikka booththa may7o may7di de7ettes

dumma numa ha wode hida miishatanne woykko ha wode hida miishatoppe isso gididayssi silke geetettiza miishenni silkeza bolla caannettidi woykko iza bolla diza miishatoppe tiktoke fersbuke onostagrame issanapichate geetettiza miishati dizayssi beettes

Ha betizayssi koronththe po'o woyko asas po'o immiza koronththe Giza mishshazi izan shiqidi asas po'o immiza bessa gettetees. Hayssakka kundidi dizayssi bettes.

Daro asati issi bessani eqidi de"ossona ha asatikka ba wozinna bolla woththidi harasso beyishshe detes

Qodan keehippe dariza asas po''o immiza koronte getetiza misheza ba gidon shishi oykidi asas koshiza koronte koshiza sateni woylo kosjiza wodani wodani shaki shaki immiza koronyey shiiqidi uttizasoy beetes

Issi addey kumeththa mayoza mayidi issi asas po'o immiza woykko koronte geetettiza shuuboy duuxxidayssa tokkishe woykko giigisishe dizays beettes.

Qodani keehippe dariza mabrathe woykko koronthe po' assas immizza koronthes wanna kontheza ba gidon shishi oykiza wanna mishazi dizays bethess.

nam7u attuma asati ba huphe bolla qoofe woththidi asas poo7o immiza miisha woykko maaburate woykko koronte geetettiza miisha ooththishe aakko bazzon dizayssi beettees

Kehippe adusa woyikko daliga ogeyi dizayisi bette's .haa daligga ogeyi dizayisi bette's.haa daliga ogeppe duge oshshachcha baganne pude baganne ,pude bagara

Issiaho denbani woykko dalga denbani amboole woykko maaburate okko koronte geetettiza poo'o mishe izara yiza shuboy bollan kaqeti dizayssi dees.

keehipe wolqama keeththa giddoni keehipe qoodani daro asay iza bolla uttiza oydey dizayssinne oydeza sinthan kath iza bolla miza xaraphe giza miishe dizayssi beettees

qodani keehippi daro asati issife gididi shiiki uttidi trapheze bolla qoma woykko katha mishe dizayssi beettees hasatikka ubbay siiqon uttidi de7osona

Isi keehippe wolqama keeththani garse baggara asay izafe quma kaw'o woykko katha miza keeththay dizayssinne ha keethappe sinthe baggara asati daro asati gede hemettishe dizays beettees

Issi keehippe wolqama woykko gita keeththa giddon issi macaynne issi attumay eqqidi miisha laameretishe woykko gede woththishinne ha ekkishe dizayssibeties.

issi keehipe gita keeththan woykko gita sohon dumma dumma oyde asi iza bolla uttiza oydeynne hayfes keehipe lo'iza kathe iza bolla miza dharaphezati dizayssi beettees

Kareththa malaninne zo'o malani xaafetida dumma dumma xuufe beetizayssi de'ees. Ha xuufekka nababetishe zemen bankki woykko ha wode eyida bankki giza misile de'ees.

Issi wolqama woykon gita kaamey ogera hamutishe dizaysi beetes. Ha kameyka asasi daro go'a immes. Lemisosi katama gidoni tamay exidi ke'ishin tama toysanas haatha eeson gathiza kame.

Issi guthani woykko issi shooroni ubbaykka safaran woykko issi guthan diza asay keydinne tamay keeththaa oykkin tamaa dhayssishe dizayssinne issi sarotheththaa naagisiza asay asathu giddon dizayssi beetthees.

Issi keththey zo'o maalara tiyettidassi giita wolqamma keththtene keththa mattan miththati adhi adhi tookettidi diizayssi miththuppe qasse garssera baggera mellida maatay deiizayssi bettes.

Keehippe geesan adussa gidida issi keeththay keexetti kumi dizaysi beettees ha keeththeyika zo7o mani tiyettidi dees.ha keeththes sinthe baggara miththi dizays beettees.

Ha beettizayssi issi aaho dembban wolqqama woray dizayssi beettes. Ha worazappe guye baggera issi keexettida keeththey dizayssi beettes.

Qoddani keehippe daro asati woykko paydon keehippe daro asati issippe shiiqidinne gitta woykko wolqama keeththani ubbay yohuwa woykko hassa'etishe woykko dubbushani tobbetishe dizayssi beetes.

Dumma dumma asati issippe shiiqidi dizayssi beetees. Asatu didoppe dugeha aysso kilile daana xilahon kabadaynne issi ayele getetiza adde issippe dizayssi beettees.

Issi wolqama ketha sithan nam'u adeti bootha mayuwa mayid issoy bw zoko bolla nam'u kushiya wothidi eqid dizaysinne ha asatuppe guye bagaranne sinthe bagara kaamey dizaysi betes.

issi gitta woykko wolqama keexeti diza keeththa sinthene issi mithay dizayssinne ha mitha bolla dumma dumma miishati woykko bandara masatizayssi xaaxettidi dizayssi beettees

issi walqama keethtey keexxettishe dizayssi beettees akeeththeyka issinipi biidi oydda wey ichachu gidida dhoqatetha diza keeththey keexxettishe dizayssi beetees

Qoodani keehippe tam7u sha7on taybettiza woykko paydetiza asati ubbaykka kataman keehyydi bandara dhogooththi oyqidi gisti doorete giza malata ba kushan oyqqidi dizayssi beette.

Ha beettizayssin issi wolqama keeththey heedzdzu gelo soora woykko heedzdzu ogey diza issi wolqama keeththey dizayssi beettees ha keeththeyka adussatethay keehippe dhoqa gididayssi beettees.

Issi kataman woykko gitta keeththay dizayssi beettees ha keeththa bollani kaqettida misiley nam'u bandarati de'oosona ha bandaratufe xade baggara xaafettida xuufekka debube itiophiya katamanne dumma dumma oosota limate biiro giza xuufe deees.

Hadeettizayssi issi katama giddon keehippe ayfen beyishen lo'iza oge oosettidi dizayssanne ha ogetan keehippe lo'iza ciishati toketidi dizayssi beettees.

Dugge hakelili aysso aawa daanna xalahon kabaday ba sinthani ha wode maashine woykko komputer geetettiza miishe woththidi karetha may7o may7di dizayssi beettees

Issi adeyi botha kumeththa mayo mayidi ba kusheni qaala woyikko koshshe dhoqu ooththidi aththiza mishshe oyikidi xaraphpheza woyikko madirekke bola eqidi eqidi asazi baa qaala aththishshe deessi

qodani keehippe daron asatin ubbetikka ba giigida keeththan woykko sohane uttidi ubbetikka issoy issara hasayettishe woykko toobetishenne ubbaykka issi qofa bolla zoretishe deezayssi beettees

issi keehippe walqama keexettida keeththa dizayssinne ha keeththa sinthani tumma dumma kaametinne tumma dumma daro asati ha keeththa sinthera ushacha bakkinne hadirsa bakke hamettishe de7osona.

Nam'u asati eqqidinne ha nam'u asatikka issi asay ba kushan gashshe bandara hoykke ekkin issi asay itiophiya bandarawoykko itophiya bandira geetettiza miishe mitha bolla keessishe dee.

Keehippe ayfes be7ishinn lo7iza dalga woraynne haworazappe kuye baggara zuma masatiza bessay dizayssi beettes haworazappe sinthe baggara keeththeykka dees.

Kehippe daro asati utidikka ba qodhen duniguza getetiza mayo xaxidi woyikko mayuwa mayidi hametishshe dizayisi beteesi ha asatu gidoppe lemissosi gamo zone ayiso aawa dana adimasu demiseyi beteesi

Nam'u kaametinne ha kaametuppe gede bagara issi lo'iza woyko malaliza keethey kexetidi dizaysi betesi, ha keethasaka sinthe bagara xaafetid diza xuufey meka'eli medihant betiza xuufey xaafetidi keetha bolla de'es.

Hayssi beetizayssi issi haakime keeththan saketida asay woykko hargganchchay iza bolla zin'idinne dhale mittizayssa woykko marfe cadetiza alga geetettiza gishshi dizayssi beettes.

issi gitta keeththa giddon woykko hospitaale geetettiza keeththa giddon issi attumaynne issi macay dizayssi beettees nam7aykka ba kushiya idimmidi de7osana

hayssi bessizayssi issi macashiya gashe naa idimmada dizayssanne issi haakimey booththa may7eo may7di gashe naa narfe caddishe dizayssi beettees

qodani keehipe daro asate wolqama keeththa keexetti dizayssa sinthane eqqidi ubbetikka ba qoodhen dunguza may7oa xaaxedey eqqidi dizayssi beettees ha asata giddon booththatikka walaketidi dizayssi beettees

Dumma dumma asatin eqqedey keeththe woykko hosputale masatiza keeththe matanee woykko keeththi lanqane eqqedey oobeti issoy issaara hasayettishe woykko tobetishe dizayssi beettes.

paydoni paydoni woykko qoodan laapun gidiz asati ha asatuppe nam7u macati dunguza may7o geetettiza may7o may7di issi attumaykka dunguza may7o may7di hara ubbetikka eqqidi aafo oge bolla dizayssi beettees

qoodanni woykko paydoni keeheppe daro asay missi haakume keeththanni asa oychanas woykko saketida asa beyanas yiidinne issoy issoy taran taran woykko maaran geli beyanas utti naagishe dizayssi beettees

Qoodani keehippe daro asati issi macasha nam7u kushe bolla denthada waassashe woykko qaala dhoqu ottada xeeygashe dawus qas issi addey misile denthishe woykko pooto geetettiza miishe denthishe dizayssi beete.

Paydon kehipe daro asati issi ketha gidon ubayka utidi dizays betes ha asatika dumma dumma kethan woyko hakime kethan gelan tara nagishe dizays betes

Issi zo'o medho macasiya eqada zo'o mayo mayada ba sinthan eriso woyko asi iza be'idi ba sutha iman mala othiza dumma dumma eriso misile bs sinthan esada dizaysi betes

Hayssi bettizayssi issi wolqama keththa woyko issi wolqama ginbey ginbetidi dizayssi bettess ha keththayka aaho dembas giidon dizayssi bettess.

Keehippe daro asay ubbayka issi ooso woyko gade goyidi simishe gade goyiza mishsha ubbaya ba hashe bolla wothidi dizaysi bettes.

Ha betozausi issi besan woyko issi botan tamare nayti gelidi tamarizaso woyko birayt meyndi heyti akadami nam'antho detha timirte keetha getetiza tamaresoy dizaysi beetes

keehippe daro asati woykko cimati maata be kushenni oqidi dugge ha aysso aawa daanna dalahunkka badass ubba asatikka ba kushefe maata immishe dizayssi beettees

qoodani keehippe daro asati woykko keehippe paydon daro asati issipe shiiqidi bishe dizayssinne dugge ha kelele aysso aawa daanna xilahon kabbaday issi asara sarotetta laamettishe dizayssi beettees.

issi worada giddon kawo ooththanchati qoodani tammafe darizayssati asa bana qohettida asatis maaddiza miishata mayettizayssanne metettiza miishata maados immishe dizayssi beettees

Faydoni ichacho gidiza asati issi macaynne oyddu attomati wolayta dunguza giza may7oa ma7idinne issi keeththan woykko issi mangiste ooso keeththani asay hamettishe dizayssi beettees

issi lo7iza katama gitton ogey oosettishe deees ha ogeppe duge baggeranne ushachchanne hadirsa baggera dumma dumma puteti tokketishe de7oosona

ichaachu attumatinne issi macay ubbatikka tukke puuto giddon eqqidi puuteya be ishe dizayssi beettees issi addezi ba kushen booththa waraqata mayqqidi eqqides

qoodani keehippe daro asati ubbaykka issife oge matanne shiiqi yeqqidi dizayssi beettees ha asatu giddon dunguza geetettiza geediyo woykko dilla may7o maydi diza asati de7osona

Paydoani ichashe woykko usuppunaa gidiza asati tfuute giddon eqqidi ubbetikka utetukke fuute be ishe dizayssi beettees issi yaddezikka booththa waraqata ba kushen oykkidi deees.

Qodan keehippe cora asat ubbatika dumma dumma boncho mayo woyko dunguza getetiza mayo mayid ba ha she bolla guupe woykko kalo getetiza Mitha oykid dizays betes.

Hedzdzu asati uttin issi caamma quchchiza woykko caamma geeshshiza maccasiya uttada woykko issi caamma quchchiza na'ay uttidi ba haaththa ekki ekki asatu caamma quchchishe de'es.

hasi arba minche katamann beettiza gammo dummuza geetettiza dumma dumma medhora diza miishatappe oosetidi arba minche katamas giddon makinay izara googidi adhana mala oosettidi diza miishekko.

Qoodani keehippe daro asati ha asay ubbaykka ooso ooththidi shimmishe ooso ooththiza miishe dumma dumma marco geetettizayssa akafa geetettizayssanne dumma dumma ooso miishata ba kushen oykqidi de'oossona.

Ha betizzaysi issi missille ha misilleykka gamo zone kucca worrada firdde keetha yagizza botha qalamen xaffetidayssi bettees.

Qoodanii keehippe daro asathi issi pirdde keeththani asay mayiza may7o may7di ubbethikka ba kusheya pude bolla denththide ubbethikka qaala caaqo goykko asatha sinththanii eqqidi caaqqishe dizayssi beeththee.

Dumma dumma asati attumatinne macati issife sheqidi issi keehippe lo7iza keeththe sinthani daro asati eqqidi dizayssi beettees.

Issi piridde keththanne oyiddu woyikko ichchashshu asati oyidu attumatinne issi mac'ara uththidi dizza bettes asatikka uththidinne ushshachanne hadirissa bagara ke'idinne asatas firidde woyikko yihuwa birshshanas de'osona

keehippe daro asati issi medho may7o may7di dezayssi beettes ha mayoykka issi pirde keeththan ooththiza asati bonchos may7iza may7o qommoko.

issi ooso keeththe keexxidi ha asati nam7u asati ha ooso keeththa anjishishe woykko anjishe dizayssi beettees ha nam7u asatappeka leemisoossi harbaminch katama aysso aawa daanna maspune manzay dunguza geetettiza xibabeppe oosettida may7o kushenne doyishe dizayssi beettes

Qoodan kehippe daaro assati attumaykka maccay ubbayka shiqqidi ogge lo'aththishenne pittishe iitta iitta mishshata wora issippe shishidi issison woththishe diizayssi bettes.

Issi katama giddoni qoodani oyddu gidiza asati ogey iitidaysa woykko oge pittishenne ogeza lo'eththishe gigisishe dizayssi beetees.

ha bettizayssi issi issi katamatuppe woykko ogetuppe shiiqida shiiqida iita miisheti wodhiza bessa woykko iiita iitida miisheti wora issippe shiiqidi yegettida bessa

Daro asay ira haaththay woykko ihitida haaththey issi ogera wora baana mala woykko iita haaththay issife issi ogera gogishe dizayssa asay giigishise deees.

keehipe qoodani daro asati gadey pittiza miishe woykko fito geetettizayssa ba kushian oykkidi gadeni iita miishati wodhdhidayssa ubba asaykka pittishe woykko geeshishe de7oosona

Daro asati kezidi ogi iittidayssa woykko ogezan dumma dumma iita miishati wodhdhidayssa ubbetikka fittishinne ogeza lo'ishe de'oosona ha oge lo'athizaytikk' wolqa wooson ba wolgan maaddishe deyotes.

Qoddan ussupun giidiza asati heedzdzu maccatanne heedzdzu Atumati issippe shiiqidi uttidikka haassayetishshe woykko tobbetishe dizayssi betees.ha asati eqidi issi adey kushshe dhoqqu oththi hasaayishe de'es.

Ethiopia ayso awa doctor abiy ahimedeyinne issi hara asay nam'atika issippe utidi dumma dumma hasayata woyko dumma dumma qopata hasa'etishe woyko tobetishe dizaysi betesi.

Issi zo'o medhora diza maccasiya ba kushiyan itophphiya giddon issi asi dizayssa erissiza woykko asa erissiza payda geetettiza miishshe be kushan oyqqada de'awus.

Payda digital metaqa lemaan min yiteqimal fayda keyxaanat jemero iske yumeresiti timaroch larsoader le sarateynna le xurateynna indho marca be hullum idime kilil lemmi gennu manninawu baagertu us lemminoro higgawi newaaroch giza misiley dizayssi bettees.

issi macasiyaa uttada payda matabaga woykko ha wodey ehida itiophiyan diza asa erisiza asa qoncisiza miishatappe issino gidida payda mazagabashe dizayssi beettees

habeettizayssi ha wodey ehidayssa woykko ha wodey ehida tophiyan issi asay dizayssa erisiza woykko qoncisiza miishe payda dijitale matawaqiya mastawaqiya leggeir kepayoch bemulu gizayssi beettees

Nam'u adeti karetha mayo mayidi nam'atika ba matara bandira esidi ubetika issay issa xeletishe ba sintan c'ishara diza dharapheza wotidi utidetes.

Hayssa misileza bolla tayi be'ishin taasi beetizayi woykko xeelishin aaze gizayssa giddikko daro asati be sinththan bandira woththidi dizayssi qoncce gididi beteesi.

Payddoni kehippe daro asati uubatikka aho gade gidon badalay goyetidinne ha badalay dic'idi dizaysa asay uubay badala gidon eqidi badala be'ishe dizaysi beetes.

Qoodani keehippe daro asati giya masatizasoni ubbayka ke'idi dumma dumma mayora diza asati dumma dumma medho mayo mayidi dizaysinne asatuppe guye baggara wolqama kaame makinay dizaysi woyko wolqama kaamey dizaysi beetees.

daro asatey dunguza geetettiza gammo boncho may7o maydi dizayssi beettees haasatu giddoppe leemisossi gammo zoone aysso aawa daanna demise ademassoynne duge ha tophiya kilile aysso aawa daanna xalahun kabbaday haasatu giddon beettees.

duggha ha aysso aawa daanna xilahon kabaday issi asara ogiyan gatettidi sarotetha laametti she dizayssi beettees ikka ba kushani zo7o ceeshsha kushan oyqqidi eqqides

heedzdzu macatanne issi attumati issi attumay lanxila ba huphe bolla oykkidi nam7u kaameta giddon eqqidi dizayssi ha misile bolla beettees heedzdzatikka booththa may7oa ma7idi de7osana

Keehipe qoodan daro asati ubbetikka ba kushan maata oyqqidi dizayssinne harati ba kuhuphe bolla booththa qoofe wothidi dizayssi beettees.

Dumma dumma asati ba kushan maata kushan oykkidi ubba asaykka dunguza geetettiza gaammo may'o may'di dizayssinne obeti ba kushan xambaro geetettiza gaammo woga miisha oykkidi dizayssi beettees

gammo zuune aysso aawa daanna demisad maosoy ba kushane qaala oykko kooshe dhokko ooththidinne gaththiza miishi oykkidi dunguza may7oa qoodhen xaaxidi dizayssi beettees

Keehippe paydon daro asati issi keeththe giddon keehippe ayfessi lo7iza malaiza bessara ubbatika issi medho mayo mayidi keeththa giddon de7osona.

issi addey ba qoodhani booththa mayo xaaxidi dizayssinne ba kushanni dimxe woykko kooshe dhoqu ooththidi asas gaththiza mishshe oykkidi dizayssi beettees

keehippe lo7iza woykko ayfesi malaliza soni issi medho may7o mayda asati ubbetikka keeththa giddora issi oge hamettishe dizayssi bessees

Qoodan keehippe daro asati issipe shiiqidi issi keeththe matan eqqidi dizayssi ha keeththeykka asas dumma dumma go'a immishe dizayssi beettees ha asatikka zoretishe doosona.

qodani cora asati issi dereppe hara dere baanas koshshiza asay bishe ekki biza meeshe woykko keessa karde immishe dizayssi beettees

qoodani daro asati issife shiiqidi dizayssinne haasato giddoppe issi addezi haasayishe deees issi addezi ba kushenin zo7o ciisha oykkidi deees

dumma dumma asati issi keeththan uttidi zoretishe dizayssi beettees ha asatikka issi asi issi dereppe hara dere bana koykko asas keziza asay ekki keiza keessa karde immishe de7os

keehippe daro woykko tammufe gadizasati obbetikka sife shiiqiti karetha may7o maydi obbetikka ba sinthane tumma dhumma miishata woththidi hasayettishi woykko tobetishi dizayssi bettees

dumma dumma asati woykko heedzdzu asata giddofe issi arbaminche katama aysso aawa daanname sinesi issi karetha may7ora dizaddey booththa waraqata ajjuta si immishe oykko anjos immishe dizayssi beettees

nam'u asadi uttidi de'oosona ha asutuppe issinozi booththa qoofe ba hupe bolla wothidi deees issinozi poolis woykko asa sarotetha naagisiza asata mayo mayidi de'ees

Habeettizayssi issi qulfe masatiza hoykko qulfe misatiza misile gititi ha misile ziyassi xade baggara diza xuufey informeeshin meere deninet astalater giza xuufey dizayssi beette.

Kehippe qoodani daro asati woykko asa sarotetha naagisiza pooliseti issife shiiqidi dizayssi beettees ha asatikka arbamince katama ayso keeththa lanqen woykko matani de7ettes.

Dumma dumma asati issippe shiqqidi ba kushshen gistte misille oykkidi diizassi bettes ha giste missileyka ha layththa mangiste dooro layththan bilxxigina giza partte wokalidi woykko bessidi diizayssi erettes.

Qoodani keehippe dariza asazi woykko cora asathi ba kushaanibooththa woraqatha woykko gisththe misileera dizayssa oykkidinne booththa afalaa maayidi daroo maccathi issipe hemeththishee de7eeththees.

Qoddani woyikka payiduwani kehi darro assati bitta woyiko pacca ogera hametishe dizayissi bettesi ha assatu giddope issi adeyi banidira dhoqu othidi deyessi

itiophiya aysso awa doktore abi aymedey uttidii dumma dumma haasayata woykko yo7ota qaalane aaththishe dezayssi bettes beeppe ushacha woykko hadirsa baggera bandaray eqqidi dezaysseka

Qoodani tammafe dariza asati issife gidi eqqidi qabale giddon seera woykko sarotetha naagisiza asatara ba kushan qara miisha oyqqidi eqqidayssi beettees

habettizayssi hayssafe sinthani itiophiya ayssa aawa daanna malase zeenawi geetettiza ayssi uttidi karetha may7o maydi dizayssi beettees

Qodani heedzdza giziza asate issife gididi gadey goyetti diza gadene bookkidi mitha fuute tokkishe dizayssi beettees gadeyka keehippe dalga gade eetuppe guye baggara goyetti di dizayssi beettees.

qoodani keehipi daro asati issi bolla uttidi ubbatikka haasaya woykko toobetishe cugan cugan gididi haasayettishe dizayssi beettes ubbetikka ba sinthan booththa waraqata wothidettes

daro asati issife shiiqidi attumatinne macati dumma dumma boncho mayo moykko gam7ida mayo maydi booththa may7o mayti ubbati durissa durishe dizayssi beettes

Nam'u macatinne issi attumati qorqoro geetettiza miishe issi macasayssi maado mala woykko nayesi coo mela woykko maadoo immishe dizayssi beettees.

Issi aako woykko issi dalga gade gitton kohippe qoodan cora asati geste giza kaxa qommo maxidi issi bolla siishihe de7oosana haasato giddofe issoy issoy coo ekkidi dizayssi betees.

3 asat eqid aho kata gidon woyko gade gidon kathay zeretid woykko banga getetiza kathay zeretin ha katha gidon hezdu asati eqid dosona.

Ettophiyya aysso awa dr Abi Ahiedey issi harra assara karretha mayuwa mayiddi ziqqi giddi kushiyanni bandirra woykko ettophiyya bandirra oyqqiddi dizzayssi bettees.

Qoodan keehipe daro kawo osanichati betes.ha kawo osanchatippe lemisuwa arbaminche katama ayso awa adimasunne katama ayso awa dana mesin manzay beettes

Dumma dumma mangisthe osso keeththani dizza assathi woykko gitta assathi issippe shiqidi dumma dumma medho bantta woykko genzebe ministere woykko mishsha izzan shiqiza uttidi hasse'thishe dossona.

Nam7u asathi uththidi issi issi aththumaynne issi maccay baappe guyye baggara dumma dumma merara diza banddiraa essidi nam7u asathikka ubbethi be kushiyaa pude bolla denththishee de7eeththes.

Qoodan keehippe daro asati ubatikka issippe shiiqidi zoretishe woykko hasayetishe dosona. Ha asatu gidon lemisosi; gaammo zoone ayso aawa daana Damise Adimasoykka beetees.

issi goyettidi diza gadene woykko goyeettidi diza biittane issi addey mitha puute bookkidi tokkidi ha mitha puute lanqen woykko mitha puuteza matane saka shiishshishe dizayssi beettes

nam7u asati nam7atikka gammo dunguzappe woykko gammo xibaabeppe woosettida qoofe ba huphaya bolla woththidi booththa gaabe woykko bulukko geetettiza may7oa mayidi ba kushan xambaro woykkidi de7eettes

paydon keehippe daro asati ubbaykka shiiqidi ba sinthane haaththe woththidi ubbatikka issi keeththa giddon tobetishe woykko hasayetishe dizayssi beettees

dumma dumma asate attummatanne macati ubbbetikka aaho woykko dalga gate kitone gatey koyetididizayssanne bookkiti mitha foote tokkishinne hatoketida mitha foote haaththa ushshishe de7osana.

Itiophiya aysso aawa dr abi amadey ba sinthane booththa waraqatata woththidi dumma dumma koshe dhokku woththidi aaththida miishara haasayishe dizayssi beettes.

qodani keehippe daro asati ba kushani dumma dumma qara miishata oykkidi ha qara miishatikka sunthan qoncoranne mashsha geetettiza miishata oykkidi de7oosona ha asatu giddon nam7u asati sarotetha naagisiza asati mayza may7o maydi de7oosona

Issi dalga keeththane qoodan keehippe daro asay attumaynne macay ubbay ke7idi sibiseba woykko cugan cugan tobetishe woykko haasayetti she uttidi de7oosona.

Qoodani keehippe cora asati ubbayka issi besani shiiqidi hasa'etishe woyko tobetishe dizaysi beetesi, ha sayka ubayi issi qopan gididi kaalishe dizaysi beetesi.

Thamaare keeththani gashe naythi uththidi ubbaykka qoodani keehippe daro thamaarethi thimirththe thamarishe de7osona; ha thamaaretuppe issi issothi xaafishenne asththamaare beyidi thamaarishe de7osona.

paydoni kaepe daro asati issife shiiqi wottidi ubbetikka iskibtooninne dabtare potha waraqata bolla xaafi she dizayssinne ayti ubbaykka zoreti she dizayssi beettees.

Qoodani keehipe daro asaynne qoodani keehippe daro kaameti asay ba dizasoppe oososo bishin asa caanidi asi biza bessa gaththishe dizayssi beettees

Tamare sohonni gashshe nayti ubbaykka qodani daro gashshe nayti timirte tamarishe dizayssi beettees atamaretikka issi baggara timirte tamarishe dewosana issi baggara zoretishe dewosana

Godani kehippe daro gashshe nayti timerte keeththan uttidi timerte tamarishe dizayssi beettees hanatikka ubbaykka issi mala may'o may'di de'oosana.

Issi giya giddon dumma dumma asati eqqidi dumma dumma miisheta bayzishenne shamishe dizayssi bettees hamishetuppe woykko ayfaayfe qommo geetettiza miishata bayzishe de'oosonna.

nam'u kaameti ogen ekketi issi karetha mala kaamenne issi booththa malada diza kame namu'u kaametappe issi kaamey asa caanishe woykko asi bizason gaththanas ba giddon gelsishe deees

Issi ade naagetidi diza besan yancho geetetiza phuphule yegiza issi wolqama kafoy eqidi dizaysa issi qoophe wothida adde kafoza besishe dizaysi beetes.

Issi keehippe dalgga biittan woykko aaho gaden nam''u qorqoro keeththati dizayssi beettes. ha qorqoro keeththatuppe guye baggara aaho woykko wolqaama woray dizayssika beettes.

Issi kehippe daliga woyikko aho gaade giddonni keththe adhdhi adhdhi kexetti dizayissanne daro miththata tokettiddi dicciddi dizayisi bettes.

Issi aaho demban issi qoriqoroy dizayssinne ha qoriqoroppe guyye baggera issi maccassiya ba sinthan shancca geetettizaysa aathada nayiya eqqada dizayssi beettees.

Issi gashe na'ay koora para toga para bolla koora koorishe woyko toga maya para mayzishe de'izaysi beetees. Haysika nu gamotho qaalani toga para geetetees.

Qodani heedzdzu asa gidizayti keehippe wolqama keeththay guyera dizayssanne naagetiza naagetiza sohon heedzdzu booththa may7o may7ida nam7u attumatinne issi macati dizayssi beettees.

issi gashe na'ay togga para bixalan oykidi koora giza togga bolla wosettiza miishsha paraza bolla wooththidi dizayssinne naazi toggaza may'uwa mayzishshe dizayssi beettees

Issi aaho ogey dizayssinne ha ogezappe pude baggara dumma dumma mithati toketidi diccidi dizayssi beettees. ogezappe. duge baggara koronte woykko maabirate poo'oy woykko koronte shuboy dizayssi beettes.

Issi naagetidi diza bessani dumma dumma asati attumatinne macati issife shiiqidi issi medho may7o maydi booththa may7o maydi issoti issoti ba huphenn kopfiya wothidi ubbetikka shiiqidi uttidossana.

issi naagetidi diza bessanee woykko beni wodey buqurata geetettiza woykko asay kare dereppe yiidi beyanas ayfes lo7iza sootappe issuan asati shiiqidi beyishe dizayssi beettees

Daro attumatinne macati issippe shiiqidi issi lo'iza bessan woykko aaho gade giddon dumma dumma maatati dizayssa maatata giddon uttidi de'oosona

Asi beettizayssi keehippe wolqama haaththay gede baggara dizayssinne ha baggeni asati naagettidi diza bessa woykko asi izan aadhdhonna mala diggettiza bessati naagetidizayssi beettees.

Kehipie daro asate issife oki hametishe dizayssi beettees haasato giddonkka issiyadde baqulo togidi baqulo kooridi bixalane togidi bizayssi beettees

issi macasiya aaho gate giddon ba huphe bolla booththa qoofe uththada kumetha may7o may7ada eqqadus hana7ayppe guye baggera gitta woraykka dizayssi beettees

Issi aaho abba giddon melida mithi dizayssi beettees ha melida mithafi gede baggera dumma dumma maatatikka melidi haaththiza giddon de'ettes.

Issi dalga dambani woykko aaho dembani issi keeththe keexettidi dizayssanne ha keeththe fe haba sinthe baggera issi macasiya ekkada issi macasiyakka miicashe dizayssi beette.

Issi aaho woykko dalga dembanni issi issi asati woykko dumma dumma asati attomatinne machati booththa may7o bollara mayti ubbatikka bandira masatiza booththa miishe dhoku ooththidi ba kushin oykqidi eqqe doosona

faydoni tammappe dariza mangiste oosancha gidida asati eqqidi dizayssi beettees haasatuppe leemisooss tuke ha tophiya aysso aawa danna tilahun keppete dizessikka beettees

faydoni tammanne ichashuppe dariza asati attumatinne macati ubbetikka issife shiqidi uttidayssinne woykko issoy issara ka'ishe dee'osona asatikka ubbeti booththa mayo maydi de'ettes

Issi keehippe aaho woykko dalga wora giddora dumma dumma asati ba qoode bolla xibabeppe oosettida mayo xaaxidi ubbatikka tohoni hamettishe haworaza giddora de'ette.

Faydoni keehippe cora asati eqqidi de7osona ha asatikka gaammo lemate maybere woykko gammo dicha maybere geetettiza booththa may7o may7di ubbetikka dizayssin beette.

Dumma dumma asati atumatinne maccati qoddan daaro giddida asati issippe maaran eqqidi ubbetikka mazagabetishe diizayssi bettes.

qoodani usuppunappe dariza asati ichamashu macatinne issi attumay ubbatikka ba kushani bana eresiza waraqata woykko bana eresiza karde ba kushan oykkidi uttidi dizayssi beettees

keehippe daro asati issi bolla salafettidi itphiya fayda geetettiza woykko issi asay itphiyan dizayssa qoncishiza woykko eresiza miishe woykko matawaqiya masagabetishe dizayssi beettees

Issi timorte keeththani qoodan keehippe dariza tamare nayti itophiyan diza asa erisiza payda matawaqeya mazagabettanas nayti salafettidi de7izayssi beettees

qodani kehippe daro asati issi bootan woykko gaden uttidi ha asatusi issi itiophiya biirawe merca woykko itoophiya mangiste dooriza asati karde ekkanaas mazagabettishe dizayssi beettees.

qoodani keehippe daro asati ubbatikka maaran maaran salfetidi eqqide asay ubbaykka itiophiyan nena qoncisiza fayda geetettiza matawakka ekkanaas masakabetishe dizayssi beettees

Qodአን heedzzzdza gidiza asati daro asata mazagabishe dizayssi beettees hamiskebeykka payda geetettiza ha wodey ehida itoqiya neni dizayssa bessiza miisha mazagabetishe de7ettes

Goodani heedzdzu asati nam7u attumatinne issi macasiya uttidi heedzdzatikka itiophiya mangiste dooranas asay karde ekkana mala mazagabishe de7eettes.

tama are nayti timirte keeththani ekidiy faydan geetettiza hawudey hida issi asay itophiyan dizayssa erisiza woykko qunjiziza miishe mazakabettishe woykko xaafettishe dizayssi bettees

paydoni tammanne chashupe dariza nayti ba kushen mirca dooriza woykko mangisti dooniza karde oykkidi daanatoppe misi baggera woykko shachcha baggera imaraachochu misigeba woykko dooriza asata mazagabiza soho giza xuufe hibeettes

Issi kuwasse ka'za bessan gashshe naytti ubbetika kuwasse ka'she dizayssi bettes kuwase kassay gashshe nayittas kehippe daaro go'a immes.

Issi kuwaaze kaa7iza bessani woykko sohoni issi issi asathi woykko daro na7ithi kuwaasee kaa7ishee doosona; ha na7ithikka kuwasee kassee keehippe woykko daro go7aaa immize gishshassi kuwaase kaa7ishe de7oosona.

Qoodani kehippe daro asati issi Adey gaamo dunguza mayidi issi kuwase kasancahayi wanca getetiza miishe ajutasasi woyko anjosi imetidaysa kushen oykidi dizaysi beetesi.

kuwaase ka7iza nayti kuwaase ka7i simmidi obbetikka issife ofoetishenne issife shiqidi ubba kuwase ka7ida nayti ubbay issoy issoara idimettishe dizayssi beee

issi timirte keeththani qoodani sha'uppe dariza tamareti ubbaykka eqqedi kuwaase kaa'ettishe dizayssa be'ishe de'ossana ha tamaretuppe gede baggara gitta mithaykka de'ees

qoodan ichaachu nne ichachuppe dariza asati ubbetikka isporte may7o maydi woykko bolla menthethiza woykko oetheza may7o maydi ba qoodheni ajjuta woykko worqe geetettizayssa aaththidi dizayssi beettees

ha wodey ehida issi telebra geetettiza asas go7a immiza woykko ha wodezara biza issi miishe dizayssi beettees hayssika asas daro go7a immees

qoodani keehippe daro asati woykko faydon keehippe daro asati issife ke'idi kowase woykko hara miisha ka'idi simmidi wanca geetettiza anjo miisha imettin ubbayka ufa'etishe dizayssi beettees

Issi kuwaase kaa;iza medane woykko kuwaase kaa'iza bessani nam;u nayti kuwaase kaa'anas bolla ho'ethishe woykko bolla ho'etho woykko bolla minthetho esporte ooththishe dizayssi beettees.

qodani keehippe daro asati issife shiiqidi eqqidayssanne issi dungusa may7o mayta attinne issi kuwaseka iza kasanchay wanca geetettiza anjutas woykko anjos immiza miishe ba kushen oyqqidi de7oosona

issi kowaase medane nayti kowaashe ka7ishe dizayssin beettees hanatuppe issi naay lapun qotore firabe maydanay huphen kowaashe denthishe de7ees

Issi kuwase ka'iza bessani qoodani daro nayti kuwase ka'anappe sinthen issi asappe haasaya siyshe hoykko kuwase kasse doomanappe sinthen ubbati ittife shiiqidi dizayssi beettees.

issi kowaase ka'izaame dani nayti kuwaase ka'ishe de7oosona hanatanka issi naay nam'u tamman nam'u quture mayo mayidayssinne issi naay tamman oosupun quxire may'o may'dayssi beettosona.

Kuwasse kaizza sohon woykko kuwasse kaizza b bessan maccati kuwasse kaiishshe dizayssi bettes kuwasse kassay issi assas bolla hoeththanasinne bolla minissans maades.

Kuwase kaa'iza sohon woykko kuwase meedan woykko kuwase kaa'iza bessan nam'u cugati kuwase ka'ishe dizayssi beettees ha cugati issi baggara wolayta dicha kuwase kasanchchay mayiza mayo mayidi de'etes.

Ha bettizayssi ha woddey ehidda awa po'oppe asas po'o woyko korronte imiza mishshatuppe issuwa giididi ha mishay asas daaro go'a immishe de'ess ha mishesika sunththay solare gettetess.

Haysi nu gamoththo qalini puto suqida liqaqa getetes, haysika puto suqanaw mades ha liqaqan suqidi harpan dadidi mayetes

nam'u wode woyko ha wode misha getetiza silke samsinge silkey issinozi po'ishe dizaysinne issinozi zokko bagazi shiridi dizaysi betese

habeettizayssi issi silke giddon ha wodey ehida issi miishe woykko diipseek geetettiza miishezi hayssi asay baas kabatida oysha eesoan asas oysha birshanassinne ooththi bessanas maaddees

Hayssi beettizayssi issi silke giddon geliza shuchchay marate oko maaburate hayle ekennan ixikko karera hamiishe giddon woththikko hamiishe si sunthaykka malti geetettizayssakko maaburate qexota woykko maabirateza poo'o ha shuchchasi aaththees.

Issi Gita oge woyko asphalte getetiza issi as caaniza kaamey bootha medhora woyko bootha malara diza kaameyi Gita ogera hametishe de'esi.

Issi karetha medhora diza kaame woykko karetha malara diza kaame baha sinthaani ciishsha ayfe sulo7iza ciisha qachidi wolqama keeththe sinthan eqqidi dizayssi beettees

qoodani keehippe daro booththa qalamera woykko booththa medhora booththa malara diza dumma dumma kaameti ekkidi issi lo7iza keeththa giddoni dizayssi beettees

qoodani keehippe daro woykko cora kaameti katama giddon ase bizaso gaththiza daro kaameti issife shiqidi dizayssi beettees

Qoodani keehippe cora woykko daro asati issi kaame woykko dumma dumma miishata caaniza kaame bolla dumma dumma miishatinne asati caanettidi bishe de'oosona.

Keehippe aaho woy dalga dembani dumma dumma kaameti gade bookishe woyko biita bookishenne oge masatizaysa woyko issi issi sohon gadeza woyko biitaza bookidi kaamezani lo'ethishe dizaysi beetesi

Nam'u majate si aho gaden woykko haakkidi diza bessafe haaththe uyanas bettikka bazokko bolla nam'u macatikka jarkanen haaththe ba'idi yizayssi beettees.

keehippe wolqama woykko geessani adussa gidida wolqama keeththay keexettidi dizayssi beettee ha keeththeyka booththa medho booththa malara diza qalameti yettidi keehippe wolqama keeththati dizayssi beettosona

Issi gitta wolqama keeththay keexetishe dizayssi beettees ha keeththaykka gadefe dhoqatethan dhoqu giidi beettees ha keeththa sinthan issi kaameykka eqqidi deees

keehippe diccida derenee woyko keehippe miishara woykko birara diza derene gitta oosoy woykko gitta keeththey keexxettishe dizayssi beettees, ha keeththeyka dumma dumma medhora diza dumma dumma medhotan tiyetidi dumma dumma ogera dizayssi bettes

Hissi katamani wolqama keeththey keexxettishe dizayssi beettees ha wolqama keeththefe sinthe baggera ogen daro kaametinne dumma dumma ciisha mithati oykko dumma dumma mitha qommoti toketishe de'ossona.

Hayssi beettizayssi gitta woykko wolqama adussatethayka dhoqa gidida keeththey keexettishe woykko ginbezi ginbettishe dizayssa bessees

Hezhu tamareti timirte tamari wursidi gibey woyko tamariza keethay nayta anjin eeti anjetizaysa besiza mayo mayidi be kushani ciisha oykidi dizays better.

Issi Timirte keththass kessa bagara tamere nyttinne astmareyikka ha kesa ogera besishshe dizayissa bettes

Heedzdzu asati eqqidi diza issi beettes.ha asatika ba kushiyan gaamo dubusha woga mayo gaamo dunguza geetetiza mayo mayidi ba kushiyan gamo woga asati oyiqqiza xamibaro geetetiza issa ba kushiyan oyiqqidi diza issi beettes.

Issi keeththa giddoni tamaare nayti uttiza oyde woykko tamaare nayti iza bolla uttidi xaafanas giigidi diza dumma dumma tamaareta tamaareti iza bolla uttiza oydey dizayssi beettees.

issi timarte keeththane qoodani keehippe dariza tamareti uttidi xaafishenne nababishe tamarishe dizayssi issiy issara zoretishe oykku tobetishe dizayssi bettees

issi timirte woykko tamaresonni gashsha nayti tamare keeththan uttidi tamarishe dizayssi beettees hatamaretu giddofe cora nayti woykko paydooni daroti kusheya dentsidi astamares malisaya zarsanas kushe denthishe dizay beettees

Issi timirte keeththani keehippe qoodan cora tamareti shiiqidi dizayssinne hatamaretas eqqidonne issi issi asati kiita aaththishe woykko akeekisishe dizayssi beettees

duge ha aysso aawa daanna delahon kebedeynne itiophiya tamare keeththa woykko itiophiya timirte ministire profesore brahaani neggara issife giditi issi tamariso woykko keexettida keeththa anjishe woykko anjishishe dizayssi beette

issi macashiya issi timirte keeththa penge bolla heqqada bollara booththa may7o garsera karetha may7o may7ada issi karetha may7o ga kushen wayqqada heqqadus

Qoodani usuppunappe damariza dariza gashshe nayti ba sinthani booththa dabtare woththidinne iskiptoni nababishe dizayssi issi gashshe nayya ba kushe denthada asa saro gashe dizayssi beettees

issi timirte keeththani daro tamareti ubbetikka uttidi katha woykko laaxa mishe dizayssi ibettees atamareti miza kathaykka daabbonne daabbora uruuze geetettiza katha mishe de7oosana

issi timirte keeththa masatiza gitta woykku dalga keeththay dizayssinne isi7aayati booththa afila may7di hatimirte keeththa sinthan eqqidi dizayssi beettees hatimirte keeththafe guye baggara daro woraykka dee

issi tamarey keeththan woykko tamare sohoni tamareti uttidi tamarishe dizayssinne issi astamarey sinthan ekkidi tamarshishinne tamarsishe dizayssi beettees

Issi timirte keeththanii qoodani daro tamareti ubbetikka uttidi tamare naydi xaafishenne saleeda xeelidi tamarishe dizayssi beettees.

Paydoni keehippe daro woykko cora nayti issippe timirte keeththan woykko tamareson uttidi dumma dumma misileta be'ishe de'etesse. Ha misiletaka ba sinthan woththidi tamareti be'ashe de'oosona.

timirte keeththani goodani nam7u tamofe woykko hedzdzu tamofe dariza tamareti attomatinne macati obbetikka issi medho may'o may'idi tamaresonne uttidi tamarishe dewasona.

oyddu attomatinne nam7u macati issi medho may7o maydi hamayoykka mayettizayssi issi timorte tamariza dhoqa timorte keeththan diza asati timorte tamaridi wursishe tamaresozi anjesize maysiza may7o maydi de7oosona

Issi timirte keeththani dumma dumma tamareti attumatinne macati issife tamarishee de'ettes tamaretikka issi medho may'o maydi de'ettes tamaretu giddon issi astamarey booththa may'o may'di eqqides.

dumma dumma tamaretinne tamare gelida asati ubbetikka issife shiiqidi issi bessane woykko issi sohonni haasayettishe woykko so issara zoretishe deyoosona

Asati issippe shiiqidi maccathinne aththumathi biiththaa bookkishee de7oosona; ha biiththaa bookkizaythuppe issi addezi bookkisheedde de7ees;issi addezi bari kushen dabthariyo oykkidi eqqidi be7ishe de7ees.

Beettin hayssi beettizayssi issi gita katama giddon woykko asay issippe shiiqqi diza bessan ogey ooththettishe dizayssanne oge ooththiza kaamey oge bokkishe dizayssi beettes.

Aaho keehippe dalga ogeni gashe nayti kaa7ishe dizayssinne ha ka7iza naytappe nam7u nayti ogezara gede pinnishe dizayssi beettees harati qasse ogezan eqqidi beishe dizaytikka beettees ogiykka buro ooshetishe deees.

Issi katama giddoni keehippe adussanne dalga gidida oratha oge oge ooththiza kaamey aspalte geetettiza oge ooththise dizayssinne issi addey ogeza lanqara hamettishe dizayssi beettees.

ke'hipe lo'iza issi wolqqama keeththay dizayssinne ha keeththappe siinththe baggara dumma dumma gashshe kaameti oge lo'iza ogara hamettishe dizayssi beettees

Keehipe ayfes lo7iza oge woykko asfalte geetettiza nam7u ogera makinay gede bishe dizayssinne issi addey gede bishe dizayssi ushachcha baggenne hadirsa baggera nam7u keeththeti dizayssi beettees.

Paydoni keehippe daro asati issife shiiqidi gasheykka gitaykka ubbaykka issife shiiqidi dizayssi beettees haasatuppe guye baggera issi gade goyiza kaamey dizayssi beettees

Dumma dumma goshshe kaameti gade bookkishenne gaden goyishe dizayssi beettees hakametoppe qase duge bakkera issi zo7o malara diza kaame biitta caannishe dizayssi beettees.

Di aha aako woykkoy ssi dalga oge oge ooththiza kaami oge nam7u kaameti ooththishe dizayssi beettees hawogeykka ooratha oge oosettishe de7ees.

keehippe aaho oykko dalga ogeda issi oge wooththiza kaamey oke bolla asfalte galame geetettiza miishe tiishe dizayssi hamisile bolla beettees

issi aaho debbane ayfes malaliza woykko lo7iza oge ooseti dizayssinne ha ogezara issi kaame ogezara ha woxxishe yizayssi beettees

Issi danga ogeni ogez buro ooshettishe dizayssanne buro oosettishe diza ogezara issi wolqqama kaamey ogezara ha yishe deees. ha ogeykka buro daro oosettanawu dees.

Ooratha oge oosettishe deizasonni issi oge low7athiza woykko oge giigissiza oge kaame oge giigissiza kaame oge bookkishe woykko oge giigishise de7ees.

assi addey kumetha dungusa geetettiza gaammo boncho may7o may7di ha may7o bollada maahe geetettiza woykko maahe ite woykko maahe galba geetettiza may7o may7di eqqides

Daro asati geeshsha ushusha haaththa oosettidi keyidayssa ha ushsha haaththata gobaynna ishe woykko be ishe dizayssinne asati ba kushe geeshsha haaththan mecetishe dizayssi beettees

Hayssi beettizayssi nam7u wora giddon tokketida woykko gada giddon tokketida haaththa asas gaththiza woykko haaththa denthibinne uyanas geeshsha haaththa asas gaththiza miishati zo7oynne booththa qaalamey woykko salo medho qaalamey dizayssi beettees.

Isi macasiya eqqada haaththi heedzdzu woykko oyddu jerkanetan haaththe duqashe da'awos hayssika haaththi gakkabenna bessan asati izappe godhettana mala oosettiza haaththi bomba kiikettes

Geeshsha uushsha haaththa asazii koshshezason Ooththidi asas uushsha haaththaza astti mangistte oosanchchatti injidi asay uuyana mala iimidii ha haaththezan koyro wode ba kushshe meccishe dizayssi beettes

gashshe nayti obutikka shiiqide assi matawunay woykko issi bessan ooththettida geeshsha ushsha haaththen kashe nayti ba kushe meecishe de'ettes ha gashshe naytikka ufaetishe de'oossana

Hayssi bessizayssi issi eriso woykko qoncisiza booththa medhone xaafetida xuufey beettes ha xuufeyka nababetishi arba minci wuha giza woykko arba mince pulto haaththe geetettiza xuufey xaafettidi dizayssi beettees.

Hayssi beettizayssi dumma dumma bessatane asas ushsha haaththe woykko geeshsha ushsha haaththe ooththidi ha ushsha haaththe anjidi asase immishe diza dumma dumma kawo oosanchati dizayssi beette.

Issi bessani geeshsha ushsha haaththay oosettidi muridayssanne ha geeshsha ushsha haaththa issi issi asati pahuphe bolla tunguza geetettiza koofe wooththidi asati kushin duqidi uyishe dizayssi beettes.